Aneno jo ti cato dukan giti cato jami mapatpat giti cato jami matinotinotino i dukan cupa maket MTNgi ngo cipeya me pikippiki jami cipeya me dukan matinotinotino weny giti ka catone giti ka timo jami mukene matinotinotino